Ositola yo Nictus otayi landitha eshina ndoka lyokutalaleka megumbo pethimbo lyuupyu, nenge lyokupyupaleka megumbo pethimbo ku na uutalala, kondando yi li pevi lela. Uuna to longitha okakalata koye ko FNB. Eshina otali monika ko N$1699.

Pomahala gomalandithilo ohapu kala puna aantu mboka haya landitha iilandithonwa omaludhi nomaludhi. Opuna mboka haya landitha iinima mbyoka ya hongwa momiti. Nenge mbyoka ya longwa miitenda ngaashi iipundi iitaafula.

Iihongomwa ngaashi oosikopa omo moka aantu havulu okupungula iizalomwa yawo. Aantu ohaa pungula mo iizalomwa, oshoka ohadhi kala dhi na omahala omanene gogaandjuka nawa.

Nalenale aakulu yonale okwali haya longitha ooradio hoka oko kwali haya uvu kehe shoka tashi inyenge momudhingoloko, moshilongo, oshowo muuyuni awuhe. Paife aantu ohaya longitha ooradio yomuzizimba, hoka oko haya uvu oonkundana adhihe.

Ombaanga yo FNB otayi tseyithile ayehe moshigwana kutya kehe ngoka a hala okulanda iimuna ye, opo a tote ongeshefa ya ye, ota vulu okukalya omukuli kombaanga yo FNB.

Aakalimo yomiilongo niilongo ohayapumbwa iimaliwa opo yi isile oshimpwiyu oshowo oohembundangele yawo, ohaya pumbwa iimaliwa mbyoka opo yi ilandele iizalomwa yawo, iikulya oshowo omalukalwa moka tayakala hayazi.

Aanangeshefa mboka haya longo iipundi osho woo iitaafula. Ohaya vulu oku longulula iitaafula osho woo iipundi kaakwashigwana uuna ya yonuka kondando yili pevi lela.

Moositola oha mu kala muna iilandimwa oyindji. Oha mu kala muna oothewa ndhoka dho kwiiyoga komalutu, osho woo oothewa ndhoka dho ku yoga oonguwo dhetu. Oha mu kala muna oombonde ndhoka dho ku itsinina, opo omuntu wu kale to nika nawa lela.

Ombanga yoBank windhoek otayi gandja uukalata wokulanda wuli utatu hoka kehe kamwe kena ongushu yondola dhaNamibia 1000. Aasindani anelago yatatu oomeme otaya ka sindana uukalata mbuno mesiku lyomeme.

Ombanga yaBank Windhoek ota yi monika pomahala taga landula: mOtjiwarongo, Oshifo, moSwakopmund, mOshakati osho wo mOngwediva. Una wa hala wu ka tote epandja lyoye lyombanga yaBank Windhoek inda pomahala ngoka nda zi mokutumbula.

Omuntu ngele aka talelapo koshilongo shontumba . Oha pumbwa oku lundulila iimaliwa mbyoka aza nayo koshilongo shawo niimaliwa yomoshilongo hoka aka talelapo opo avule oku ilandela iilandomwa mbyoka ta ikwatha nayo. Osho woo oku futa omalukalwa moka takala.

Iimaliwa oya simana, oshoka aantu ohaye yi longitha okuilandela iizalomwa yawo, iikulya, omalukalwa, okutunga oosikola noshowo oongeshefa dhawo.

Oomboloto odha simana moshigwana oshoka ohadhi gandja oonkondo kaantu. Opu na oomboloto ndhoka oondjimbi oshowo oomboloto ndhoka oontokele. Oomboloto oondjimbi odha talika ko dhafa odho hadhi gandja oonkondo odhindji kaantu.

Moshilongo kehe omuna iimaliwa mbyoka hayi longithwa kakaashigwana yomoshilongo moka. Ngele aakwashigwana yomoshilongo moka oya hi koshilongo shimwe ihaya vulu okulongitha iimaliwa yawo mbyoka haya longitha moshilongo moka, ihe oha ya pumbwa okuyi lundulila miimaliwa yomoshilongo moka ya hi.

Iimaliwa yo miilongo niilongo unene ohayi kala ya thanekwa iipala yaantu mboka yasimana ngaashi aaleli shilongo nenge iinamwenyo mbyoka ya kalelalapo oshilongo shoka.

Iimaliwa yaNamibia ohayi kala ya thaanekwa iipala yaaleli yoshilongo. Iimaliwa yaNamibia ooN$ 30 odha thanekwa iipala yaaleli mboka ya lela oshilongo shaNamibia; omusimanekwa tate Sam Shafiishunna Nujoma, omusimanekwa tate Hifikepunye Pohamba noshowo omusimanekwa tate Hage Geingob.

Ngele aantu taya ka landa iilandomwa yawo moositola, ohapu kala pu na uutemba mboka owo haya longitha, opo aantu kaya humbate uudhigu. Omuntu oho kutha okatemba hoka, opo wu ka tule mo iilandomwa yoye.

Ombaanga yoNedbank otayi ithana aatondoki ayehe, opo ya ka tondoke moshilandopangelo shaNamibia. Okutondoka oko mainyanyudho. Omu na okutondoka kookilometa ntano noshowo okutondoka kookilometa omulongo. Inda wu ka ishangithe nena noshimaliwa shoN$ 150, e to pewa okambindja koye. Okambindja ota ka gandjwa kwaamboka taya ishangitha tango ye li 1500. Ninga omunelago e to ka ishangitha tango wu ze ko nokambindja koye.

Longitha okakalata koye kombaanga yoFNB wu ilandele oradiomuzizimba yoye kondando ya gwa pevi lela. Oradiomuzizimba yedhina lyo Hisense otayi monika koondola dha Namibia omayovi omulongo omathele ga ne, nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga yoNedbank otayi tseyithile aakwashigwana kutya oshitayi shombaanga yoNedbank ndjoka yili kOkatima Mulilo otayi ka pata omolwa omalunduluko ngoka taga kaningwa . Otayi ka pata molyomakaya momasiku 20 Septemba 2025, etayi ka patuluko mOmaandaha momasiku 29 Septemba 2025.

Ope na oongeshefa dhimwe ndhoka hadhi landitha iizalomwa yoomeme oshowo oonguwo dhootate. Oonguwo dhono haya vulu okuzala poohango nenge piituthi yoma zaleko gomaguwo.

Oohembundangele ngele taya yi koosikola oyena oongaku ndhoka yuuthwa odho yazale . Ano ihaya vulu okukala oongaku ngaashi uutapa, omabutsa oshowoo omafuma.

Opuna oombete dhimwe ndhoka dha longwa niipeta, omanga dhimwe dha longwa miipilangi. Aantu mboka yena uunongo wokuhonga miipilangi, ohaya hongo mo oombete ndhoka haya landitha kaakwashigwana, e taya mono iiyemo yawo.

Aantu mboka yena uunongo woku honga omiti . Ohaya hongomo iimboloma mbyoka hayi vulu oku kwatelwa momagumbo . Aantu ohaya vulu oku kwatelapo omambo gawo . Nenge iimboloma yilwe ngaashi omiti.

Oongeshefa odhili pamaludhi ogendji. Opena ndhoka hadhi landitha iikulya po opena ndhoka hadhi landitha iizalomwa. Opena wo oongeshefa ndhoka hadhi landitha iinima ngaashi, oongodhi dhopeke, ooRadio, ooRadio yomuzizimbe nayi kwawo yilwe yagwedhwa po mbyoka hayi longithwa momagumbo.

Iilongitho oyindji mbyoka hayi longithwa momagumbo oya longwa miiti nenge miipilangi. Aantu mbo yena uunongo woko honga oyo haahongo iihongomwa ndjoka etayeyi landitha po kaantu yo ta yiimonenemo iiyemo.

Opena oositola ndhoka hadhi landitha omiti. Omiti dhiinamwenyo, omiti dhiimeno osho wo dhaantu. Omiti ndhoka oha dhi longithwa uuna aantu nenge iinamwenyo tayi ehama, nenge ya hala oku keelela omukithi gontumba, maantu, miinamwenyo osho wo miimeno.

Momahala gomalandithilo ohamu adhikwa oositola omaludhi nomaludhi. Oositola dhoka hadhi landitha iikulya, oositola oshowo dhoka hadhi landitha iizalomwa oshowo oositola dhoka hadhi landitha iihongomwa ngaashi oombete, iitafula oshowo iipundi.

Miilongo ayihe omu na iimaliwa, epangelo kehe lyomoshilongo oli na kutya iimaliwa ohaye li longitha shike. Opu na omapangelo ngoka haga tungu oosikola osho wo iipangelo, po opu na ngoka haga gandja iimaliwa koohepele osho wo kaakulupe.

Ombanga yaStandard Bank oya gandja oshimaliwa shathika poodollar dhaNamibia omayovi omathele gatano. Oshimaliwa shoka osha gandjwa kehagano ndjoka hali ungawunga naavu mboka taya lumbu nomukithi gwokaankela.

Aanangeshefa yamwe ohaya landitha iikulya ngaashi iihulunde, iikwamboga oshowo niiyimati. Ohaya landitha iikulya ngaashi omatama, uunawandesha, oomboga noshowo oonyanga.

Aanangeshefa ngele oya landitha iilandithomwa yawo ohaya yalula iisimpo yawo mbyoka ya monomo. Ngele iisimpo mbyoka oyindji osha hala kutya oya landitha mo nawa, nongele iisimpo iishona osha hala kutya inaya landitha nawa.

Ombaanga yoNedbank otayi hiya aakwashigwana ayehe mboka ya hala okukutha ombinga methigathano lyokutondoka lyopomainyanyudho. Oshimaliwa shokwiishangitha oondola ethele limwe nomilongo ntano.

Owa hala okukutha ombinga methigathano lyokutondoka? Inda wu ka ishangithe nena poshitayi shoBank Windhoek shi li popepi nangoye. Esiku lya hugunina lyomaishangitho omOsoondaha mo20 Juli 2015.

Oongeshefa dhimwe ohadhi landitha oondjato dhopeke, osho wo oondjato ndhoka hatu tula iizalomwa yetu. Oondjato ndhoka dhimwe ohadhi kala dha longwa miilapi, dho dhimwe ohadhi longwa miipa yiikombo osho wo oongombe.

Opu na iipundi yimwepo mbyoka yalongwa yafa oombete, iipundi mbyoka oha yi tulwa Omafulafula osho woo omalapi go malwaala give ili no gi ili, uuna omuntu wa loloka eto kantumba koshipundi hoka oho kala wu uvite ombili oshoka ka shishi oshikukutu.

Ombaanga yaFNB otayi tseyithile oshigwana kutya kehe ngoka ha longitha ombaanga yawo ota vulu oku ka longitha okakalata ke mositola yoNictus okulanda iilandomwa ye. Ota vulu wo okukuthilwa ko kondando yiinima mbyoka ta landa omolwa okakalata hoka ta longitha kaFNB.

Ombaanga yoStandard Bank otayi ka gandja omakwatho kaanasikola yokiiputudhilo yopombanda gokutota po omapandja gawo gombaanga. Otaya ka monika kosikola yoTriumphant. Omuntu faalela owala ombapila yoye ndjoka yokamutse koshilongo nosho wo ombapila ndjoka tayi kwashilipaleke kutya ngoye omunasikola shili.

Aanangeshefa ohaya imonene mo iiyemo yawo mokulanditha iilandithomwa ngaashi, oondjato dhoomeme nodhootate, omapaya gomiiya, osho wo oongaku dhoomeme, ootate nosho wo uunona.

Iizalomwa oyindji oyina kutya oya longwa yoku zaliwa ethimbo peni, opena mbyoka yoopalela ethimbo lyuutalala, po pena mbyoka yoku zaliwa ethimbo lyuupyu. Opena iizalomwa mbyoka yaanona oshowo yaakuluntu.

Iimaliwa miilongo niilongo ohayi kala ya thanekwa iipala yaantu mboka ya simana moshilongo shoka. Ohaku kala kwa thanekwa iipala yaaleli yoshilongo oshowo iinamwenyo mbyoka ya talika ko onga ya simana unene moshilongo shoka.

Aantu uuna taya katalelapo iilongo yokondje, ohaya yi niimaliwa yomoshilongo shawo mbyoka haya kalundululila koombaanga dhokoshilongo hoka tayaka talelapo, opo ya vule oku ilandela iilandolomwa yawo miiilongo moka yaka talelapo.

Owa hala oku ilandela okashina koye kokuninga okothiwa? Inda wu ka lande okashina to longitha okakalata ko FNB. Okali kena oondola dha Namibia omayovi ga hamano omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi, no paife oke na oondola dha Namibia omayovi ga hamano ethele limwe noondola omilongo omugoyi nomugoyi.

Iipundi oya simanekwa kaa kwashigwana, oshoka ohayeyi longitha poompito odhindji. Ohayeyi longitha piituthi yomanyanyu, noshowo piituthi yomaluhodhi, oshoka aantu itaya vulu okukala omutumba pevi.

Ombaanga ya tseyika nawa yedhina FNB, oya gandja oshimaliwa sha thika poondola dha Namibia omayovi omathele gatatu omilongo omugoyi na hamano kehangano lyo Namibian Equestrian Federation.

Momagumbo ohamu adhika oondunda dhoku lala, moondunda mono ohamu kala muna iipundi, iitafula oshowo oombete, uuna omuntu wa loloka nenge wahala oku lala po ohoyi mondunda yoye opo wuka vululukwe po.

Iimboloma oyili pomaludhi no maludhi. ngele owahala iimeno yo mombelewa yoye nenge yomegumbo lyoye ndele kuna ethimbo lyo kuyisila oshimpwiyu otovulu oku kakonga iimeno mbyoka kayishi yoshili opo itayi pula ethimbo lyo kuyi tonatela.

Aantu ngele yaka talelapo kiilongo yi ili noyi ili, ohaya lundululile iimaliwa mbyoka yaza nayo koshilongo shawo, miimaliwa yo koshilongo hoka yaka talelapo. Opo ya vule okulanda iinima yawo mbyoka nenge iipumbiwa yawo mbyoka taya vulu oku ikwathela nayo.

Aakwashigwana yopaife oyena otseyo oyindji shina sha noku imonena iiyemo yawo. Mboka ina thika kiiputudhilo yopombanda oyena uunogo woku hoga omiiti. Haa hogo mo oosikopa, oombete iitafula oshowo iipundi. Opo egumbo lyoye li kale tali monika nawa owuna oku ilandela iinima mbika. Opo egumbo lyo lyikale lyayela.

Methimbo lyongadhingeyi aantu ihaya yalulawe iimaliwa konyala ihe ohaya longitha uushina, hoka omuntu hatula owala iimaliwa ye ko otaka tameke okuyalula noku kupa omwalu gwiimaliwa mbyoka.

Ombanga yo FNB oya gandja oshimaliwa shathika pondola dhaNamibia N$ 317400, kwamboka ya sindana mokapale ketanga lyokoonyala.

Ombaanga yoFNB otayi tseyithile aakwashigwana ayehe kutya opo kehe ngoka a patulula epandja lye lyombaanga, akale ha pungula iimaliwa ye mbyoka eyi nunina omathimbo ngoka inaaga longekidhwa.

Opu na aanangeshefa mboka haya landitha iikulya yomaludhi giili no giili. Iikulya ngaashi oyoongombe, oombwa, iikombo, oogwamululu oshowo oondjuhwa.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile moshigwana kutya kayina esiku yipule omuntu oshimaliwa shontumba opo avule oku isindanena iisindanomwa mbyoka haya lombwelwa moongodhi.

Owa hala oku ilandela embakumbaku lyoye? Longitha oka kalata koye koBank Windhoek, e to kala ho futu ko oshimaliwa sha adha N$ 10 200 omwedhi kehe.

Ombaanga yoStandard Bank oya gandja oshimaliwa sha thika poondola dhaNamibia oomiliona ndatu nomayovi gatano kehangano lyo'Buy A Brick, momasiku sho kwali omilongo ndatu gaJuni, omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Momiti ohamu hongwa iihongomwa omaludhi nomaludhi. Ohamu hongwa iipundi nosho wo uutafula mboka hawu vulu oku tentekwa omambo, nosho wo uuyaha nuukopi mboka hawu longithwa. .

Uuna omuntu wali tolongo iilonga ndele okwe yi longa nawa, oha pewa iimaliwa onga olupandu. Omuntu ngono ngele iilonga ye nawa unene, oha gwedhelwa ko okashona opo kemu pe omukumo.

Aantu ohaya longo iipundi omaludhi nomaludhi. Opuna iipundi mbyoka yalongwa yafa oombete nuuna omuntu wakuutumba ko owuli ko wafa wuli kombete yo oyamanguluka nawa.

Momiiti ohamu zi iihongomwa oyindji. Mwakwatelwa uuyaha, uukopi oshowo omatemba goku iyogela molutu nenge omatemba goku yogela uuyaha momagumbo.

Mesiku lyoomeme o bank yo Bank Windhoek otayi gandja uukalata wuli utatu woku landa kaasindani yoomeme yeli yatatu kehe kamwe komu kalatata mboka oka kotha oondola dha Namibia eyovi limwe.

Iimaliwa yokoshilongo shontumba ihayi vulu oka ka longithwa koshilongo shilwe. Omuntu ngele to ka talelepo koshilongo shimwe oho pumbwa okulundululila iimaliwa mbyoka ho longitha koshilongo shoye niimaliwa mbyoka yomoshilongo moka waka talela po.

Ombaanga yoNedbank otayi tseyithile aakwashigwana ayehe opo ya kuthe ombinga momathigathano guuthanguthangu. Aanelago ota ya ka sindana oshimaliwa sho thaathaa. Ethigathano ndika olya talika ko onga omathigathano gopamainyanyudho.

Owa hala oku tota ongeshefa yoye ndele kuna etompelo kutya omolwashike weyihalela, ombaanga yobank Windhoek otayi kwathele aakwashigwana ayehe mokugandja omauyelele oshowo omatompelo nomayamukulo kutya omolwashike ya halela oongeshefa dhomtumba.

Momagumbo ohamu kala muna iipundi, omuna iipundi mbyoka hayi kamutumbwa kaakuluntu naambyoka hayi kamutumbwa kaanona. Iipundi mbyono hayi kamutumbwa kaanona itayi vulu oku kamutumbwa kaakuluntu oshoka iithona.

Owahala okutseya kutya owuna ko ingapi kokambo koye kombaanga? Inda pokashina kombaanga ndjoka holongitha e to tala kutya owuna ko ingapi shoka ihashi ku pula wu fute nande oshimaliwa sha sha.

Ombaanga yaStandard Bank otayi tseyithile oshigwana kutya otaku ka kala ku na ofanditha ya kwata miiti koPupkewitz Mega Tech. Inda wu ka ilandele olamba yoye ndjoka ha yi longele koonte dhetango opo wu yande okukala wu li momilema.

Opu na omaludhi goosikopa, opu na oosikopa ndhoka dhi na omwelo dho oha dhi edhile opu na wo ndhoka kaadhi nasha omwelo dho iha dhi edhile na kehe shoka wa tulamo ota shi vulu okumonika ku kehe ngoka eya mondunda yoye.

Omiti odha simana uunene moshigwana, oshoka aakwashigwana mboka yena uunongo wo ku longa nadho ohaya imonene mo iiyemo yawo oyindji shili. Aakwashigwana mboka yena ontseyo yokuhonga omiti ohaya hongo mo iitaafula oshowo iipundi mbyoka haya landitha kaantu, opo ya kale yena omalukalwa gawo taga monika nawa.

Opuna oongeshefa dhimwe ndhoka aantu haya landitha mo oothewa dhoku yoga iiyaha osho wo oothewa dhoku yoga oonguwo. Ohaya landitha mo woo omagadhi gokwiigwayeka molutu osho wo omagadhi goombonde ngoka aantu haya itsinine opo ya kale taya nika nawa.

Ombaanga yoFNB otayi tseyithile moshigwana, opo tuu kehe ngoka ta ka tuminwa okatumwalaka okafupi kongodhi hoka taka pula onomola ndjoka ya gamena iimaliwa ye mbyoka ya tuminwa kongodhi, opo kaaye yi gandje. Uuna shoka sha holoka otaya indilwa opo ya dhengele onomola 081 2992222. Kombaanga yoFNB.

Uuna wuli mondoolopa ndele owuniwe koombwa dhomomeho oto, vulu okuya pomangeshefelo ngoka haga landitha iikulya mboka ya telekwa nale. Iikulya mbyoka ohamu kala muna oomboloto, omalwiishi, uunawamundesha oshowo iihakautu.

Uuna totalelepo oshilongo shontumba oho pumbwa okulongitha iimaliwa yomoshilongo omo tuu moka, ano ohopumbwa wuye kombaanga opo wuka lundulule iimaliwa mbyoka waza nayo koshilongo shoye miimaliwa yomoshilongo moka to talelepo

Pomahala gomalandithilo ohapu kala puna aantu mboka haya hondjo oonguwo oshowo iizalomwa mbyoka hatu zala. Iizalomwa mbyono ohaye yi landitha opo yi monene iisimpo yawo mbyoka haya longitha opo ya isile oshimpwiyu.

Ombaanga yoNedbak ota yiithana moshigwana, kehe ngoka ena iigandjomwa ahala okugandja koohepele oshowo koothigwa, opo afale iigandjomwa yaye mbyoka koshitayi shombaanga yoNedbank yili popepi naye.

Iipundi yopashinanena oyo mbyoka ya longwa miiti eta yitulwa omafulafula osho woo omalapi ga yooloka gomalwaala gi ili no gi ili. Iipundi mbika iiwanawa shili oshoka omuntu ngele wa kuutumba ko oho kala owala wafa wuli kombete.

Owuli omunasikola poshiputudhilo shopombanda, nowahala wukatote okambo koye kokupungulila kombaanga yoNedbank, faalela ombapila ndjoka tayi kwashilipaleke kutya ngoye omunasikola shili. Kala wuli pokati koomvula omulongo nahetatu nomilongo mbali nahamano.

Aanangeshefa yopaife ihayakwata we komalimbililo uuna aalandi inaya enda noshimaliwa, oshoka ohayavulu okutuminwa oshimaliwa shoka momukalo gokutuminwa kongodhi.

Aanangeshefa yamwe, oya etela aantu momidhingoloko oompito dhiilonga, oshoka aantu yomomidhingoloko moko oya haya longo moongeshefa dhawo dhoka, haya pukulula aantu moositola, yo ta ya dhenge iinima yawo pomashina.

Ombaanga yobank Windhoek oya gandja oshimaliwa shathika poodolla dhaNamibia omayovi omathele gane kehangano lyoNamibia Aquatic federation, momasiku omilongo mbali nagaheyali omwedhi gaFebuluwali omuvo omayovi gaali nomilongo mbali nahamano.

Oto vulu okwiilandela iipundi yoye iiwaanawa hoka ta ku vulu oku kuutumba aanegumbo yoye nenge aayenda sho tayeya oku ku talelapo.

Aantu mboka haya longo iipundi ohaya longo iipundi yaanona oshowo yaakuluntu, aakuluntu ihaya vulu oku kala omutumba kiipundu yaanona oshoka iishona yo iifupi, oha yeyi landitha po nduno opo yi imonene mo iisipo yawo yo ya vule oku ikwatha.

Opena aantu mboka yena uunongo wokunduluka po iitaafula osho woo iipundi yopashinanena yopamuthika dhayoolokathana. Iipundi mbyoka ohayi tulwa omalapi kombanda gomalukalwa gayooloka ngoka haga monikitha nawa iipundi mbyoka.

Ombaanga yo FNB otayi tseyithile aakwashigwana mboka yena oongeshefa, oshowo mboka yahala oku totapo oongeshefa dhawo, otayi vulu okuwathela moku totapo ongeshefa na otai kwashilipaleke kutya oongeshefa odhina oku enda nawa ,ya dhengela nena konomola 061 2998883

Uuna aantu taya tungu omalukalwa gawo ohaya longitha iipilangi mbyoka haya tula pombanda, opo ya wape oku tula ko nawa iipeleki. Iipilangi mbyoka ohayi kala ya kola nenge omvula otayi loko kayina shi hayi ningi.

Opena oositola dhimwe dhoka hadhi landitha iihape niingumutulu osho woo iikwamboga mbyoka yapumbiwa momalutu gaantu opo yi yape oonkondo osho woo uukolele kamana.

Iimboloma mbyoka hayi longithwa momagumbo oha yi kala pamaludhi nomaludhi opu na mbyoka yoongala oshowo mbyoka ya hongwa momiti ngaashi iimeno oshowo iinamwenyo.

Iimaliwa miilongo niilongo ohayi kala ya thanekwa iipala yaantu mboka ya simanekwa uunene moshilongo moka. Ohayi kala ya thanekwa iinamwenyo mbyoka ya kalelapo oshilongo shoka.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga omiti ohaya hongo mo iihongomwa oyindji. Iihongomwa ngaashi uutemba wokuyogela iiyaha nenge wokuyogela iikutu oshowo iiyaha yokulila.

Aakwashigwana yamwe mboka yaya kiiputudhilo yopombanda noya longwa omikalo dhokuhonga iitaafula, oshowo iipundi nooskopa miipilangi ohaya ihongele iilongomwa yawo. Etaya keyi landitha opo yi imonene mo iiyemo yawo iiwanawa.

Miiti ohamu hongwa iihongomwa oyindji ngaashi uutemba wokuyogela iiyasha, omatemba gokwiiyogela molutu nenge mboka hawu adhika muundjugo naantu ohaya vulu okwiiyogelamo koonyala.

Iinaliwa oya simana moshigwana. Aantu oyendji ohaya longitha iimaliwa moku ilandela iipumbiwa yawo. Yamwe ohaya longitha iimaliwa uuna ya haka okulanda omalukalwa gawo nenge iitukutuku yawo.

Opuna aanangeshefa yamwe mboka mboka haya landitha iikulya yiimuna. Iikulya omwa kwatelwa yoohi, oondjuhwa, oongombe, iikombo, oogwangulu noombwa.

Iimaliwa yoshilongo shaKongo oya thanekwa iinamwenyo ngaashi oongolo. Ongolo oyo oshinamwenyo shoka shina

Owuna ongeshefa yoye naalandi mboka kayena iimaliwa koomuma? Ombaanga yoStandard Bank oyakandula po omukundu oshoka, kehe omulandi ngoka halongitha ombaanga yoStandard Bank, ota vulu okukutumina oshimaliwa shoka kongodhi.

Pethimbo lyuutalala aantu oyehole okuzala oombindja osho wo oombulukweya ndhoka tadhi yagamene kuutalala. Iizalomwa mbyoka ohayi adhika moositola yo ohayi kala yalongwa miipa yoongombe osho wo yiikombo niilapi.

Ombaanga yoNetbank oya gandja iimaliwa kaatondoki yatatu mboka yeya tango methigathano. Omutondoki gotango okwa pewa N$ 7000.00, omutiyali okwa pewa N$3500.00 nomutitatu okwapewa N$1800.00.

Ope na aantu mboka ookulungu moku longa oondjato oshowo mboka yeshi okulonga oongaku, aantu mboka ohaya landitha po iilongomwa yawo mbyoka e tayi imonene mo iimaliwa yawo mbyoka haya vulu oku ikwatha nayo.

Iipundi oshowo iitaafula ohayi longithwa moongeshefa ngaashi ndhoka hadhi landitha iikulya yatelekwa nale. Uuna omuntu a landa iikulya ye ,oha ka kamutumba poshipundi noposhitaafula opo ashiwe alye nawa iikulya ye.

Opuna iilongo yimwe mbyoka, yi na iimaliwa yi na ongushu, po opu na mbyoka yi na iimaliwa kaayina ongushu lela. Nuuna to pingakanitha iimaliwa yomoshilongo moka wuli, oho vulu oku pewa ko iimaliwa iishona nenge oyindji shiikolelela kongushu yiimaliwa yoshilongo sheni.

Opena omahala gomangeshefelo moka aantu hayalanditha omiya dhokuzala, oondjato dhopeke oshowo dhoka dhiizalomwa, oongaku dhokuzala dhoomeme oshowo dhootate.

Iipundi oyili omaludhi nomaludhi. Opu na iipundi mbyoka hayi opalele momagumbo, po pu na mbyoka hayi opalele moombelewa. Iipundi ngaashi mbyoka hayi opalele moombelewa, omuntu ngele wa kaatumba ko ohayi dhingoloka.

Uuna to yi wu ka talele po koshilongo shontumba, iho ka longitha iimaliwa mbyoka ho longitha moshilongo sheni. Oho pumbwa okuya kombaanga e to ka lundulula iimaliwa yeni yokoshilongo hoka to yi lundululile miimaliwa yokoshilongo hoka wa ya, opo wu vule okulanda iilandomwa yoye moshilongo moka wa ka talela po.

Omahala gomangeshefelo opena ngoka haga pata kwa toka lela. Aayendanandjila mboka haya ende uusiku uuna ya hala oku ki ilandela iilandelomwa yawo mbyoka ya pumbwa pethimbo olyo tuu ndyoka, ohaa yi pongeshefa mpoka e taya ilandele iinima yawo mbyoka ya pumbwa.

Osha simana unene ngele megumbo kehe omu na iipundi noshowo iitaafula. Momagumbo ogendji aantu ohaya kuutumba kiipundi, mbyoka yi li pamwe niitaafula, opo ya vule okulya uulalelo nenge omwiha.

Owahala okwiisindanena kamwe komuukalata uutano woku thulwa mesiku lyohole? Inda wu ki i shangithe nomuholike gwoye poshitayi shombaanga yoBank Windhoek shi li po pepi nangoye eto i sindanene okakalata koye taka kotha oondola dhaNamibia eyovi nomilongo ntano. Aanelago aasindani ye ki yatano otaya ka hogololwa momasiku ga 5 Febuluali 2024.

Opu na oositola dhimwe hadhi landitha iilandithomwa ngaashi omagadhi gokugwaya molutu, omagadhi gokugwaya momutse noshowo omagadhi gokwiishasha kolutu, ano oombonde.

Ombaanga yaBank Windhoek oya gandja oshimaliwa shathika po N$224 000 kehangano lyoAgra Provision. Oya gandja oshimaliwa shoka momasiku 6 Novemba 2025.

Mesiku lyemanguluko lyoshilongo ositola yoNictus otayi landitha ooradio dhomuzizimba kombiliha lela. Oradio yomuzizimba yedhina Hisense otayi monika ashike kooN$ 10 000 naandjono yoedhina Skyaworth otayi monika kooN$ 6500.

Methimbo lyongashingeyi iipundi mbyoka yopashinanena, ya tseyika nawa onga omashofa oyo hayi longithwa unene momagumbo, osho wo moombelewa. Uuna aayenda ye ya megumbo, oko ha ya kaatumbikwa kiipundi mbyoka.

Iimaliwa oya simana miilongo niilongo . Aantu ohaya vulu oku longitha iimaliwa mbyoka mokutunga omalukalwa gawo, oosikola ,oongeleka osho wo oku kwathela aakulupe osho wo oothigwa.

Aanangeshefa oyendji ngele yahala okutunga oongeshefa pehala lyontumba ohaya ningi oma pekapeko kombinga yehala olyo tuu ndoka . Omapekapeko omwa kwatelwa iipumbiwa mbyoka ya pumbiwa kaantu yopo mudhingoloko mpoka nenge ompumbwe yiilongo ya pumbiwa kaantu oyo tuu mboka opo yavule oku gandja ompito yiilonga.

Iipundi mbyoka yopashinanena ya tseyika nawa onga omatyofa. Oya simana unene oshoka ohayi longithwa momagumbo osho woo moombelewa moka aantu haya kuutumba.

Aanangeshefa uuna ya landitha iilandithomwa yawo, ohaya yalula iimaliwa mbyoka ya mona mo. Ohaya mono nduno kutya ota landitha nawa nenge inaya landitha nawa, uuna iimaliwa mbyoka yi li pombanda nawa nenge iimaliwa ngele oyi li pevi haasho yi na oku kala.

Iimaliwa oya pumbiwa miilongo niilongo, oshoka kehe epangelo lyoshilongo ohali pumbwa iimaliwa opo lyi yambulepo oshilongo shalyo. Iimaliwa ohayi longithwa nduno okutunga omahala ngaashi, iipangelo, oosikola noshowo oongeleka.

Aakwashigwana mboka haya hongo iihongomwa miipilangi. Ohaya hongo iinima omaludhi nomaludhi. Ohaya hongo mo iipundi, nosho wo iitaafula mbyoka omathimbo oogamwe haye yi hongo momikalo dhafa iinamwenyo nenge omiti.

Aanangeshefa olundji opo yu ulukile aakwashigwana iinima yawo mbyoka taya landitha ohaya tula iilandithomwa yawo mbyoka pondje. Aakwashigwana ohaya tala nduno shoka tashi landithwa pengeshefelo mpoka, opo ya vule ye ki ilandele iipumbiwa yawo.

Opu na iitaafula yimwe mbyoka hayi kala ya longwa miipilangi po opu na yimwe hayi kala ya longwa momahalasa. Nuuna iitaafula mbyoka ya longwa momahalasa ya dhengwa koshinima oshidhigu otayi vulu oku tatuka.

Oombaanga dhoBank Windhoek otadhi monika pomahala taga landula. MEnhana, Marua mall, Rehoboth, Outjo, Keetmanshoop, Oshikango, Ondangwa, Omaruru, Windhoek Kudu osho wo moKatutura. Inda nena wuka tote epandja lyoye nombaanga yoBank Windhoek.

Ombete oyasimana uunene oshoka oko aantu haya lala. Ngele owahala okulala wamanguluka pwaana omapiyagano gasha ilandela ombete yoye ndjoka yaningwa miipilangi etayi tulwa omalapi go opala lela. Oyina woo omatalashe ngoka haga kala gamanguluka nokageshi omakukutu.

Aantu mboka yena uunongo wokuhonga iihongomwa momiti ohaya hongo mo iilongomwa omaludhi nomaludhi. Ohaya hongo mo iinima ngaashi iipundi, iitaafula, oosikopa, uukopi nenge iihongomwa mbyoka hayi monika yafa iinamwenyo.

Iimaliwa oya simana moshigwana oshoka aakwashigwana oha ye yi longitha moku kandulapo dhawo. Oompumbwe odha kwatelamo oku landa iizalomwa, iikulya yawo, iihongomwa yawo ngaashi oombete, iipundi osho woo oku futa oosikola dhuunona wawo.

Iitaafula oshowo iipundi oya simana, oshoka ohayi longitha momagumbo, moombelewa oshowo moosikola. Aanasikola ohaya kuutumba kiipundi etaya nyolele iinyolwa yawo kiitaafula.

Iimaliwa ohayi longithwa kiilongo niilongo. Aakwashigwana ohaya longitha iimaliwa opo yi ilandele iipumbiwa yawo. Opuna wo mboka haya longitha iimaliwa moku ilandela iitukutuku yawo, mbyoka hayi ya fala pomahala nomahala.

Ngele omuntu owuna iipundi yoye ya teka, oho vulu okuyi fala paantu mboka yeshi okulonga niipilangi e ta ye ku longele iipundi yoye mbyoka nawa kondando yi li pevi lela.

Wuna aalandithi yalanditha iilandithomwa yawo, ohayayalula iimaliwa mbyoka yamonomo. Opo nee hayamono kutya oyalandithamo nawa nenge inaalandithamo nawa.

Aanangeshefa mboka haya landitha iizalomwa ohaya landitha iizalomwa yopiituthi ya yooloka. Yena iizalomwa mbyoka aantu haya vulu okuzala uuna taya yi koongeleka nenge yeli momagumbo nenge yopethimbo lyuutalala nenge yopethimbo lyuupyu.

Ombaanga yoNedbank otayi tseyithile aakwashigwana, opo kaaya gandje oonomola dhawo ndhoka dha shangwa kuukalata wawo wombaanga nenge oonomola ndhoka dha gamena uukalata wawo mboka, omolwa uulingilingi mboka wa ninga owundji moshigwana.

Ombaanga yoNedbank otayi tseyithile aakwashigwanan yawo aape naakulu mboka haya longitha ombaanga yawo kutya uukalata wawo owa lundululilwa kolwaala lwafa iihenguti yakukùta. Otaya tseyithilwa kutya uukalata mboka wafa iihenguti ya kukuta owuna omauwanawa ngaashi ga kala kapena elunduluko lyasha.

Moositola dhoka hadhi landitha iizalomwa ohamu kala aaniilonga mboka haya wathele osho wo oku pukulula aakwashigwana mboka haya landa. Omukwashigwana ngele okwa hala oshikutu sholwaala ka lumo mositola, oha vulu oku kemu kongela shoka shu ukila kolwaala ndoka a hala.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi gandja uukalata womalandithilo kaasindani aanelago yatatu, mboka taya ka sindana moshihogololitho mesiku lyoomeme. Uukalata owa koha oondola dha Namibia eyovi limwe.

Iisimpo oya simana miilongo ayihe kookono oshoka aantu oyo haya longitha opo ya vule okwiikwatha. Aantu oha ya longitha iisimpo mokulanda iikulya, iizalomwa, omalukalwa gawo oshowo okufuta oosikola dhuunona wawo.

Iipundi niitafula ndjoka hayaadhika momagumbo nomoombelewa oyalongwa miiti niipilangi. Iipundi ohayi tulwa omafulafula nosho woo omalapi opo ngele omuntu akuutumbako ohalaka amanguluka nawa.

Aakwashigwana mboka haya hogo oosikopa ohaya hongo ooskopa dhimwe dhoka dhina oomweelo naadhimwe dhoka kadhina oomwelo. Ohamu pungulwa iinima ngashi oongaku noondjato dhopeke.

Oongeshefa dhoka hadhi landitha iizalomwa yaantu, ohadhi zi oshimpwiyu opo dhi kwatelemo yomapipi agehe oshowo uukwashikekokantu awuhe. Ohadhi landitha iikutu yoomeme oshowo yootate, mwa kwatelwa wo yaanona.

Uuna omuntu toyi pehala ndyoka li li kokule nolukalwa lwoye, oho pumbwa ehala mpoka wuna oku kala. Opena omahala gamwe omuntu mpoka ho futu oshimaliwa shoka wa pewa, opo wu vule oku lala momahala ngoka.

Iimaliwa oya simana miilongo niilongo oshoka aakwashigwana ohaya longitha iimaliwa monkalamwenyo yawo. Oha ya longithwa okufuta oosikola dhuunona wawo okulanda iikulya oshowo okulanda iizalomwa yawo.

Iimaliwa miilongo niilongo ohayi kala ya thanekwa iipala yaantu mboka ya simana unene moshilongo moka. Unene ohayi kala ya thanekwa iipala yaaleli shilongo.

Ombanga ya FNB otayi tseyithile aakwashigwana ayehe mboka haya longitha ombanga oyo tuu ndjika kutua otaya vulu oku longitha uukalata wawo mostola pomashina, uuna taya landa iipumbiwa yawo. Otaya tseithilwa wo kutya, otaya vulu oku wu longitha piikando yaadha pomulongo na ntano kehe komwedhi na itaya ka nanwa.

Ositola yoNictus otayi nyanyukilwa pamwe netyapulo lyemanguluko lyoshilongo. Noya tokola opo yi kulule ko koondando dhoradio yomuzizimbe tadhi landula. Oradio yomuzizimba yo Hisense otayi monika koodollar dhaNamibia omayovi omulongo. Po opena oradio yomuzizimba yoSkyworth ndjoka tayi monika koodollar dhaNamibia omayovi gahamano nomathele gatano.

Owuli oshilyo shombaanga yotango yopashigwana? Inda mositola yaNictus eto landa iilandithomwa ayihe mbyoka wa hala eto futu tu longitha okakalata kombanga yotango yopashigwana opo wu kuthilweko kondando yoshimaliwa shoka to longitha.

Aakwashigwana oyendji mboka ye na uunongo woku honga iipilangi, ohaya longo iihongomwa ngaashi oosikopa ndhoka aantu haya longitha moku kwatela iizalomwa yawo.

Muuyuni wopaife aantu ihaya longo we nuudhigu. Pehala lyokuyalula iimaliwa koonyala ohaya longitha uushina mboka omuntu ho tula mo owala iimaliwa mbyoka wa hala ya yalukwa okashina taka tameke okuyalula e to pewa omwaalu gwiimaliwa mbyoka.

Oondjato odhili pamaludhi gayooloka. Opuna oondjato ndhoka dhoomeme oshowoo ndhoka dhootate . Opuna oondjato ndhoka dhopeke, opuna oondjato ndhoka hatu tula iizalomwa yetu uuna tuli momagumbo nenge tatu zipo tuuka pomahala giili nogiili.

Aanangeshefa oyendji iyena oongeshefa ndhoka hadhi landitha iikunwa. Iikunwa mbyoka omwakwatelwa iikunwa yimwe mbyoka yina iikolitha oshowo mbyoka kayina iikolitha.

Ombaanga yoFNB otayi halele aasindani aanelago mboka yasindana uukalata wokulanda , olupandu oshowoo omayambeko

Aanangeshefa mboka haya landitha iimbooloma yomomagumbo ohaya landitha iimboloma omaludhi nomaludhi mwakwatelwa oongala oshowo iihongomwa ngaashi iinamwenyo .

Aanangeshefa yamwe ohaya landitha oondjato dhoomeme ,oshowo dhootate nodhuunona ndhoka haya longitha okuya nadho koosikola, dhimwe ohadhi kala dha longwa miilapi dho dhimwe ohadhi kala dha longwa miipa yoongombe oshowo yoongandu.

Omiti odhasimana moshigwana oshoka ohatu kuthamo iihongomwa oyindji . Aantu mboka yena uunongo wokulonga nomiti ohaya hongomo iimboloma mbyoka hatu longitha momagumbo opo omagumbo getu ga monike ga opala go ogena ombili.

Ombaanga yoNedbank otayi tseyithile moshigwana kutya uushina wawo ohawu vulu okutaamba iimaliwa mbyoka iipe. Aantu otaya kumagidhwa kutya kehe ngoka ahala okupungula oshimaliwa kokambo ke naye meni lyombaanga etaka kwathelwa kaantu mboka yeli pomashina.

Ngele owu na egumbo lyoye opo we li landa nenge lya manwa okutungwa oho pumbwa iipumbiwa yomegumbo lyoye moka. Iipumbiwa ngaashi oombete, uutafula niipundi yomegumbo oshowo iimbolomo oya simana okukala megumbo no itayi vulu okukala kaayimo.

Ombanga yo Bank Windhoek otayi tseyithile moshigwana kusha keshe ngoka ahala okutula iimaliwa kokambo kaye komapungulilo gwombanga ote ke shi ninga koshali shamuhongi na ita pulwa ofuto yasha.

Aakwashigwana ayehe mboka haya longitha ombaanga yo Bank Windhoek, ngele ya hala oku pungula oshimaliwa kokambo kawo ko ma pungulilo, otaya vulu oku longitha uushina mboka wo pondje, yo otaya vulu oku shi ninga kapena ondando yasha tayi gandjwa.

Ngele owu na olukalwa lwoye ino kala no lukalwa i talu kupe ombili yokomwenyo , tondokela po mangeshefelo ngoka gena sha niimboloma yomomagumbo opo wu kiilandele iimboloma yoye yo megumbo lyoye po li kale tali monika nawa lyo olya palekeka tali lupe wo nombili yokomwenyo.

Owuli omunasikola poshiputudhilo shopombanda nowa hala okukwata iimaliwa yoye nawa? Tondokela poshitayi shombaanga yaNedbank shi li popepi nangoye, eto yi wu ka tote okambo koye. Faalela ombapila ndjoka tayi kwashilipaleke kutya ngoye omunasikola shili poshiputudhilo shoka, ngweye kala wu li pokati koomvula omulongo nahetatu sigo omilongo mbali nahamano.

Mongashingeyi opuna aanangeshefa haya landitha iinima ya yoolokathana ngaashi iikulya, iikutu , iihape no sho woo .

Owahala okukutha ombinga methigathano lyokumatuka? Inda wuki ishangithe nena pombaanga ya Venduka Esiku lya hugunina omosoondaha omilongombali gajuuli omayovi gaali nomilongombali nantano. Opena woo oshimaliwa sho thaatha tashi kaaindanwa oshowo uumbindja wuli eyovi mboka tawu kagandjwa kaantu yeli eyovi mba yi ishangitha tango.

Omahala okulanda eshina lyoku ninga okolothiwa. Landa nena tolongitha oka kalata ko FNB. Olya li lyina oodola dha Namibia omayovi ga hamano omathele omugoyi nomugoyi . Ngaashingeyi olina oodola omayovi ga hamano ethele limwe nomilongo omugoyi nomugoyi.

Aakwashigwana oyendji otaya kongo uuhupilo. Opu na mboka ye shi okulonga noondhopi, po opu na wo ookatokote miipilangi, taya longo oombete noshowo iipundi yoshinanena yopamithika dha yooloka iinene niishona.

Aanangeshefa oyendji moshilongo. Oye na oongeshefa dhayooloka, pe na mboka ye na oongeshefa dhoku landitha iikulya, po pena mboka ye na oongeshefa dhoku landitha iizalomwa, iizalomwa mbyoka ha tu zala poompito dha yooloka, pethimbo lyuupyu nenge pethimbo lyuutalala naa mbyoka ha tu zala uuna ta tu yi komambo.

Owa hala okusindana okakala kamwe komuutano kokuthulwa mesiku lyohole ka kotha N$ 1050? Inda poshitayi shoye sho popepi shoBank Windhoek. Aasindani ye li yatano otaya ka hogololwa momasiku gatano omwedhi Febuluali omayovi gaali nomilongo mbali nane.